Dammugal kenan afarewal. Ɗum ɗo naftira be bannin ha Dammuɗe Sare ha'a hala Nastirgo ko kuma wurtugo Sare.

Dammugal kingal, iri dammuɗe ɗo, iri dammuɗe nane je himbe nane naftiri, ɗum ɗo tawa dammuɗe ɗo hamahol sare, sare goɗɗoni nastugo, koje wurtugo ko dammuɗe sudu amma watuɗe.